niriba pam n-ʒi palimɛnti puuni palimɛnti jintɔriba ni gandamɔya n-ʒia bɛ puuni shɛba yɛla nɛma ka di kom nyɛ zaɣ' sabilinli ka shɛba ye nɛma ka di kom nyɛ zaɣ' piɛlli

Teebuli sabinli n-ʒiya ka pileeti piɛla tam di zuɣu doo gbubila kɔfi n-nyura ka di be kɔpu piɛlli puuni ka bukunima pa teebuli maa zuɣu ka kɔɣinsi gba doya

shikuribihi n-laɣim ʒi teebuli gbuni n-lihiri paɣa so ka o ʒi bɛ tooni ha n-diri fiila shikuribihi shɛba yoola bɛ kɔmputanima tam bɛ tooni ka shɛba mi ka kɔmputanima bɛ tooni

Niriba pam n-galisi be salim'bɔɣili ni bɛ gbirila salima ninvuɣ'yini tamla salima maa bɛ ni gbiri shɛli polo maa zuɣusaa ka ye nɛm'piɛla